Laba ngabongikazi abasiza izigulane ezabe zisiza esibhedlela ziphathekile. Bamnyama ngokombala. Bahleli endaweni yokulindela. Bagqoke amabhatshi amhlophe

IBenylin ngumuthi osiza ma uthe waphathwa yikukhwehleia. Ngumuthi osiza ma uthe waphathwa ngumkhuhlane wesifuba, ukukhwehlela. Nxa uthe wawunatha uzwa ukhululekile emphinjeni. Uyasiza kakhulu! Nxa uthe wawunatha. Uphethwe yisifo sofuba, ukukhwehlela.

Leyi yindawo enhle isivande esihle esilotshani obuluhlaza lezihlahla eziluhlaza, leyi indawo ibukeka inhle.

Lesi yisihlahla sebhobola siluhlaza ngokombala sisendaweni elenkotha lotshani, yisihlahla sebhola esisebenzisa ukusitsheba kwelakithi siyatsheba sidle ibhobola limnandi kakhulu ma ulidla.